Enturegye hamwe n'embogo ziri hamwe omwirisizo hariho n'ekiyanja kiri ahagati omwirisizo Kandi enturegye ebiri zemereire omu maizi nizinywa amaizi.

Omushaija ayemereire omu maisho g'emotoka y'abarambuzi. Ateire omu maraka eky'okuteeza ebishushani, ayemereire wenka kandi hariho omu rubaju ebinyaatsi bingi biri omu rangi eya kinyaatsi n'eya kinekye.

Abashaija abajwaire ebirikushushana bariyo nibazana omupiira gwa engaro babiri babyami ahansi nibarwanira omupiira.

Entwiga ishatu ziri omu kishaka emwe ni nto kandi zemereire ahu ebinyaatsi byomire hariho n'emiti mikye mikye. Kandi eseeri nayo hariyo emiti mingi.

Enyamaishwa erikwetwa empitsi erotami omu bunyaatsi bwomire nereeba kandi eine amatu maraingwa eri yonka.

Omwanya gw'enyanja omushaija ayemereire aha rubaju. Hariho ekyererezi ky'eizooba ryaheza kurenga hariho n'ebicu bingi ahaiguru.

Eshohani eriho eby'okurya birikureebeka gye, nka kabeegi, enyama, omuceeri kandi omu rubaju harimu omwirima nana ekyererezi ky'eizooba

Abakazi babiri omwe aheekire omwana ayegwire n'enku aha mutwe biine omwana ahagati bamukwatsire omukono enyuma yaabo hariyo emiti mihango kandi miraingwa kandi omu rubaju harimu ebindi ebiti biguufu bikwataine.

Omukazi omushubuzi we byokurya ari omu katare abyami aha bw'oburuhe Kandi omu maisho ge harunziremu emifungo y'ebiribwa Kandi aha rubaju rw'omuntwe hariho emifungo y'ebitekyere.

Abaserikare bingi berundiine hamwe kandi bana bajwire obukofiira buri omurangi ya kinyaatsi kandi babiri bajwire obukofiira oburikushushana n'ebijwaro ebibajwire.

Oruguuto rw'eitaka rurimu omucucu kandi omu rubaju harimu obunyaatsi bwomire, aha rubaju rimwe hariho akashaka karimu ebinyaatsi biri omu rangi eya kinyaatsi

Omukazi ariyo nabaziira omwenda guri omu rangi erikwiragura hariho omwenda ogundi ogukwatsize aha meeza gurimu amabara garikutukura.

Emiti mingi ekwatiine eri hamwe kandi ni miringwa. Omu rubaju rwayo harimu emihanda ebiri y'itaka Kandi eseeri hariyo emiti endiijo mingi ekwatiine.

Omushaija ashutami aine kanyabwengye aha meeza kandi omu rubaju harimu ebirahure n'ekintu ekiri omu rangi erikwera

Akaana ka gonya kari aha binyaatsi obumwe bwomire kandi obundi nibubisi

Abaana bemereire bari eyi barikushomera bajwaire enkaito nana ebijwaro ebirikushushana kandi hariho n'entebe ezi barikushutamaho

Ekishangarara kibyami ahansi kyezingire kandi aha rubaju rwakyo hariho otunyansi tukyetukye turi omu rangi ya kinyaatsi

Enju ekwataine ekozirwe nk'eishomero eriho orwiji rumwe hamwe n'amadirisa g'ebirahuri kandi omu maisho gaayo harimu emiti mikye.

Omushaija omu ngaro akwatsire esimu kandi garubindi yazita ahansi nana akapapura k'okuhandiikaho kandi karimagyezi eri aha rubaju aha mukono gwa bumosho

Ekyombeko ky'eiramizo nikihango kandi aha mutwe kandi aha mutwe hariho ebyombekire biri nk'omupiira kandi omu rubaju harimu emiti mikye n'amaju, n'abantu barikutambura n'emotoka zeemereire